eeyi

eeyi UREE eeyi eeyi

eeyi eeyi eeyi

eeyi

eeyi eeyi

anndi minen minen ga amen gay e tubaaño fayda so o fuɗii tan haa waɗii noppi ɗiɗi min je min jillinndira engrais UREE mino yeera oya no huusa no mbiɗa ɗoo o nii eeyi ko lamdotonoomi tan est ce que jillinndirde engrais UREE oo ndee ɗi moƴƴi ɗoon woni question goo ɗimmo oo est ce que oo wattu aawde tubaañoo ɗi hoolnii e yiide onon météo ji mooɗon ɗii pasque minen gaawa

eeyi mbo anndaraako eeyi

eeyi

eeyi Dieng <hesitation> minen ga amen mi yiyat ɗoo yoɓɓe ɓaŋa ɗoo UREE mbaɗa e gerte mu'en

ɗe jaltinoya rendement moƴƴo mbiɗo yiya ɗum ga amen eeyi eeyi eeyi eeyi eeyi

eeyi

eeyi eeyi

awa jaaraama jaaraama
alors <hesitation> Jambanuura naaɓe jaaraama haa jooni tan Dieng hoɗum foti wonde par ce que si a ndaari pratiquement a artii e <hesitation> question ji ɗii piiw haala kaa moƴƴii yooɗii feewii e jooni noon so en mbiyii jooni <hesitation> e hoɗum woni risque ji ɗi naganduɗa remooɓe ɓee mbatta hakkille e ɗum tawa wata addan ɓe caɗeele eeyi

gonɗaa
jam tan de
a salminaama a juuraama a duwanaama
idde jumaa
Ousmane Samaa Jammbaoura
<hesitation> Ousmane Samaa ok
honoo
alaa noon
dulaa gooro mi faalaa laɓɓinanaa men ɗoon Bali noddii ɗoon kono men paamaani ɗoon menen trés bien
eeyi
pour si a aawii tubaañoo maa
Dieng ano heɗii eeyi
si a aawii tubaañoo han allo
ko aan tan heɗaa
ɗoon essaye premiére o premier baɗgol ɗum engrais ngol ano fori jillinndirde ɗum e UREE walla a foraani

eeyi

eeyi eyyi

eeyi ɗum woni engrais ɓolo ahan eeyi eeyi eeyi
mbaylitaa leydi ndii eeyi

eeyi eeyi

eeyi

eeyi eeyi eeyi

eeyi eeyi eeyi eeyi eeyi eeyi eeyi eeyi eeyi

eeyi eeyi

eeyi eeyi

eeyi eeyi eeyi

eeyi eyyi eeyi eeyi

eeyi eeyi eeyi eeyi

eeyi

eeyi eeyi

wallay

eeyi noon

eey eeyi

eeyi

eeyi

noon noon mi faamii en pamonndiri <smacks lips> jaaraama jaaraama
jaaraama aan kalan haa jooni ton to Jammbanuuta alors <hesitation> monsieur Dieng ko hoɗum mbaajoroɗaa remooɓe ɓee baŋngal ɗii ɗoo a a culture kesi ɗi ngannduɗaa ɗinin ara jooni

eeyi eeyi eeyi ñebbe

kono <hesitation> gasii

eeyi

faalaaɗo heɓde information e baŋngal agriculture horoo waawaramaa tawde Yaya Dieng

eeyi eeyi eeyi ok